Hore leeso danejum, be kala jargina. Hore leso man ɗo dari ha sudu sorugo leeso, ɓe ɗo we’ita leeso.

"Kwaakwa" pusiinga nder daneejum bee paɓaawal man ɗo taari ha ɓaawo "kwaaka" man, ɓe ɗo sigi ha leddi.

Kuje yornugo inji yornugo hore danejum be ɓokko ɓokko ɓe sigi ha leddi ha dow tais ɓeɗo do vi’a ɗum be turankore handiraya fanka yorno yornugo hore.